jiidi ee traitement gawridi henna to banggal pro Aprostar
<noise> eyyi ne wayno ko gootum <inhales> maaroko noko traité ritteni noko waɗirte traité ni ko non gawri ndi waɗirte traité <noise> ko non makka o waɗirte traité ko non ñebbe ɗe waɗirte traité kala ko woni hen awdi tan <breath> céréal ko non waɗirte traité 4 kilos pour un paquet de 10 grammes
<hesitation> banggal jaaru <smacks lips> produit o coggu ngu
eyyi coggu produit o so tawi ko paquet o 10 grammes o <clears throat> omo soode temet taati paquet 10 grammes o
* <noise>
eyyi jonnon so tawi hawri ko beelaɗo tan yiiɗi sodde paquet mum ya waɗoya e awdi mum aɗa wawi sodde paquet ma temet taati jaaha baɗoya e awdi ma gaawa <noise> so tawi non jidɗa ko waɗanede traitement karallagal ngal donc paquet o omo daaro ema temen nayyi gadda awdi ma quantité 4 kilos walla quantité maximum 5 kilos soda temen naayi paquet o karalla o fewnan ma ɗum ha feewa nawa awdi ma pewnoya ko non <whistles>
moƴƴi ceerno Kane beele on keeɓata goytali wiyede <hesitation> kamɓe reemoɓe <hesitation> ne tiiɗi seeɗa <hesitation> par ce que so arti joni ne joogui ɗo une tonne walla feccere tonne deemowo ko wayno des hectares beele tiɗani e mum <breath> beele <hesitation> oɗon joogui ko biyaton ko henna usti junggo walla ala kañum o non logge ko prix mum tan badɗo fixe
eyyi andi kaadi <noise> <hesitation> ndeema sa fecci ɗum tan e pecce temedere eɗen baawi capanɗe jeenay e jeenay ɗi foo ko awdi selludi ndi eyyi sa fewni awdi ma ha selli tan a dañoytu hen rendement ji kewɗi eyyi ɗiɗon coté foo kaadi min bittino ɗum nde fuɗɗa nde won wiyannoɓe ina tiiɗi won ɓe ganduɗu kañum en jiiɗata ni waɗanede par kabɓon kaɓɓel capanɗe joyyi ya waɗoya e awkal mum fewnoya mais non nde tawa non karallagal ngal ko addantuma ko a yitat hen hoorema e ndeema tan bawɗa dañde baɗa uju baɗa kala ɗo badɗa bus sappo dañoya ɗon ujunere on karallagal ine min bitti min tawi kala ɗo badɗa hen bus sappo aɗa wawi coñoyde hen coggu ujunere jaango eyyi donc forti non ko tiiɗani eyyi donc non kaadi yimɓeɓe yoɓe battu hen haqqille ɓe ganda kaadi dal ina waaɗii ina haltoya sa waɗi traitement o joni yeeru joni sa calcule li joni gawoyowa maaro ganduɗa hectare o omo waɗoya hen au moins 60 kilos sa calcule li joni a soodi paquet mo ganduɗa ko 4 kilos few waɗata traité fiirti ko joni an ko codannoɗa e awdi ma maaro a sodanno awdi yeeru kilo capanɗe jeegom walla coda awdidi kilo ocapanɗe jeegom e buuɗi joyyi <breath> sa waɗi produit Aprostar o kilo foof ina yooɓa temedere * joni ina daroyo e ma kilo o serate e ma sa mubɓi tan biyata ko ala ine seeri ɗum jaarani ko baɗa waɗa ɗum yomi ƴettoy % poudre tan jeeyeteɗo e quincaillerie mo mo mo kowoje o jilla ɗum e awdam tan mi sankko ya kono ala <breath> produit Aprostar o sa waɗimo e awdi ma maaro awdidi a dañaytu hen rendement mo hybride totantu ma o wayata kono hybride ni sa awinomo tawa ala produit o hewi joni keɓa e e parcelle ma o 5 tonnes sa waɗino hen produit Aprostar o

son sen jokkodiri e wonɓe Saint-louis ɓe maaɓe kalan on réellement nafoore wonde e Aprostar ɗum saabi ina yiiɗa hikka kala ina mone waɗa ɗum yo wat hen parcelle témoin ha ƴettu hen kam hay sinno ko kiloji ma sappo baɗa ɗum traité produit o baɗa ɗum e lobbuguel e parcelle ma ko heddi ko baɗa no baɗanno ɗa ni ƴeewa holko wayoyta sa coñoyi janggo e jaam ma andu ɗum ina tiiɗi walla tiiɗani mais ɗum ɗo ko solution solution o non kaadi tiiɗata eyyi saabu ɗum solution o way kono no ordonance ni ko saafara en jii caɗele donc wittoji baaɗama laboratoire uji baaɗi golle mumen <breath> baɗi analyse uji mumen ha yiiti phase uji pilote akaadi waɗama reemama yitama donc ɗum ɗo kaadi ko solution ko ordonance donc ina yiiɗa goto e men foof ina seeri kono kam yo wat hen hunde seeɗa ƴewdo so ƴewdima non ha soñoyi ha yiiyoyi ko dañi hen so nden yonti non ma andu ɗum ɗo ina jaari mi waɗa hen jawdam mi waɗen walla jaarani mi waɗa hen jawdam mi continue na e gannam eyyi min ko yiiyande joogui mi hen <inhales>
moƴƴi <hesitation> ceerno Kane <clears throat> <noise> ha joni en jokkat gonɗen koye yewtere meɗen <noise> tawi kalten ko yowiye e produit <hesitation> Aprostar tawi produit o sowiyama <breath> eɗen gandi ko kañum joogui ko fewte awɗele ɗe henna kañum hisnata awɗele <whistles> ɗe henna <clears throat> to banggal ha joni ñamantewon tawate kon e nder leydi ha e ko yalti ɗum ɗon henna guila e dañde awdi ceenidi <hesitation> fala budda ɗum foof aɗa wawi dañde awdi ceenidi kono non fala budda ine yaade <hesitation> e Aprostar <hesitation> kaadi holno kutorto ɗa ɗum en jewti e nder hennene <hesitation> foof wade non henna an joni joni <hesitation> won produit ji ɗi ganduɗa henna ne keewi tawede won e nokkuji ɗi ganduɗa henna nokkuji wona produit ji galɗitinoji eyyi kono non jeere waɗat ko moƴƴi ko moƴƴani henna <hesitation> beele e hen sahaji on pottata e caɗele ko wayno Aprostar contre façon
<hesitation> <hesitation> <noise> eyyi aɗa andi ɗon kam suuwa taw eyyi saabu ɗum Aprostar joni eyyi joni kam ko naate diwan amen he joni way kono ko duuɓi taati ni eyyi te kaadi non kaadi <hesitation> joguiɗo joogui ɗum ɗo kaadi caggal les Suisses la ɓe ligodto koy RMG Sénégal RMG kaadi ko ko ko distributeur mawɗo gonɗo to Dakar <breath> eyyi donc non kaadi ko ɓeen nanimo ɗo te produit o kaadi o fewnaka e leydi he o ummi tawa tan direct extérieur o ummi ko Suisse o ari ɗo eyyi donc non ɗum ɗon suuwa yiyede hen taw kono non kaadi no biruɗani kaadi ina ɗaminoya <breath> eyyi donc minenne kaadi mamin jokkodir hen kaadi e fournisseur uji amen ha ballodira hen kaadi ha min dañaɗum peeje dañane solution ŋaji tawa ɗum ɗonne kaadi ko aroyta <hesitation> e ko yaawi ma en baw kaadi so reemoɓeɓe nati hen ha ɓe puɗɗima wadde phase uji mabɓe pilote <breath> ɓe pudɗima yiide hen koye mabɓe hankkandi non kaadi woda kaadi ko gartirɗen kaadi s' il le faut <noise> hitande foof woda ko beydu ɗen e loggons he <breath> tawa hankkadi en bawata janffede puisque no biɗa ni ko ɗum hebtino en kaadi e produit calcium o nde yawtide <breath> nde adda nde tan waɗi feu e flamme walogo yimɓe foo pudɗi yiide hen koyemumen yeeyi ha nder kaadi goɗɗum jolti hen watti kaadi dal no natti joogade doole wa <hesitation>

gara e luumoji jiiya omo yeeye <breath> jiiya kaadi e nder guurée goto foo kaadi joogo kaadi kaɓɓol mum ina haɓɓa ina totire <breath> donc non ha contre façon nati hen ha kaadi bonnani en ko heewi donc ko biɗa ko kaadi emin goppi hen hagguillaji amen <breath> eyyi donc kaadi ko hunde wonde e reenede wonde e fewnede ha ganduɗa janggo e jaam ɗeɗon caɗele kadi dañoy take inchallah <breath> ceerno Diallo <whistles> wonko ɓeydata henna ko <hesitation> haaliko henna <noise>

pour batte gobde awdi

<smacks lips> moƴƴƴi wadde <hesitation> min beltanimama Samba Guro Diallo <breath> APS mo Wourossogui ha joni en jokkat e yewtere meɗen tawi ko Aprostar kalten eɗen jodde <hesitation> Aboubacry kane gérant étabitis établissement Kane et fils mo Agnam Thioday <breath> <hesitation> ceerno Kane <hesitation> garten e sa dañi e ko wiyateko henna <hesitation> produit ma <hesitation> fala buddu daña ɗo tawon ɗa ɗum <hesitation> wadde holto cikku ɗen <breath> e nokkuji ɗi ganduɗa henna sa ari a tawat ɗum ɗon walla ko Agnam tan walla ko hol ton <breath> holno keeɓal ngal hoklto ɗum heɓate <noise> e holto ɗum tawete e hol nokkuji ɗi ganduɗa Aprostar ina tawe ton
eyyi <hesitation> a jaaramaa Amadou Aliou Sy eyyi hande o tan ɓeɗa andina dendagal reemoɓe won e wertago région :dra de Matam Aprostar o omo waɗi disponible e nder région de Matam he foof <inhales> eyyi hande o magasin mawɗo o kam central o woni ko Agnam Thioday eyyi min biyatemi ko Aboubacry Kane numéro téléphone :far am ko 77 541 63 67 77 541 63 67 <breath> hande o kam produit Aprostar ne heeɓe ɗo am ɗo e dennangal kaadi <whistles> awɗele cohlaɗe e région de Matam o foof ina heeɓe ɗon ko wayno maaka hybride en <smacks lips> ko wayno awɗele bassalle en kala ko deemowo o sohli e produit kamen kam nanɗon gam wallude reemoɓe wonɓe e région de Matam o eyyi ko fate produit Aprostar o non emin joogui antenne aji sappo e ɗiɗi hen antenne foo machine nanɗon hen antenne foof kaadi produit o nanton sa yeehi diwan damgua doow <noise> to Ganguel Soule Amadou Sadou Camara nani joogui ton produit Aprostar sa yeehi to wiyate Gassambiri biyateɗo Mamadou Lo nanton omo joogui machine omo jogui produit Aprostar o <breath> Mamadou Lo numéro téléphone makko ko 77 08 <hesitation> 0 82 41 00 77 082 41 00 Oɗo o wiyate ko Mamadou Lo kanko joɗani en to gassambiri sa yeehi to Kanel to Hamidou Ly nanito Kanel to omo jogui produit Aprostar omo joogui kaadi machine nanton ko Hamidou Ly o wiyate numéro téléphone makko ko 77 613 65 89 <noise> 77 613 65 89
mo Ganguel beele omo joogui numéro kanko
eyyi Amadou Sadou Camara mami arte numéro makko mi totta en ko Ganguel Soule o woni mami tottu en numéro makko eyyi sa ari ɗo cuuɗi men Wourossogui ɗo eɗen joogui ɗon APS suji ɗiɗi hen APS ko central woni Samba Guro omoni ɗo Wourossogui ɗo numéro téléphone makko ko 77 512 572 52 02 omo wondi kaadi e Bocar Seck

eyyi kamɓe gollitta hen <clears throat> kala garɗo ɗon sa addi awdi ma ma waɗane traité sa yiiɗi sodde produit o kadi <clears throat> mataw ɗon produit o <clears throat> eyyi sen jeehi kadi to Diaba fuɗɗorde région de Matam Diaba eɗen joogui ton machine goto omo wone juuɗe biyateɗo ceernel Ly owoni ko Diaba Lidouɓe numéro téléphone makko ko 77 826 36 97 eyyi sa yeehi kadi to Dial Pécheur diwan Dande Maayo oyato to paaleɗe <smacks lips> Oumou Sow nanton numéro téléphone makko ko 77 844 37 77 77 844 37 77 on ko Oumou Sow owoni ko Dial Pécheur sa yeehi kadi cuɗimen Diafane Soro Kumba ma taw ton Djiby Camara Djiby Camara ne <smacks lips> omo joogui machine omo joogui kaadi produit o numéro téléphone makko ko 77 134 58 70 sa yeehi kaadi to Horefonde ma taw ton Fatimata Ndiaye tawa ton kaadi Houleye Sally Houleye Sally ne kadi min tottimo machine <breath> omoni joogui kadi produit numéro makko ko 70 408 24 35 sa yeehi kaadi cuɗimen Thilogne relais mawɗo nanton APS ne wiye Aissata Sall <breath> kanko ne omoni totta machine omo totta kaadi produit o numéro téléphone makko ko 77 612 01 42 sa yeehi kaadi cuɗimen Kobɓillo Aissta Sy nanton kanko ne omona totta machine omo totta produit o numéro téléphone makko ko 77 118 75 80 eyyi ɗiɗo massiŋaji ɗiɗo point ji sappo e ɗiɗi kam e nder région de Matam o kam massiŋaji nani hen kono haɗata kadi kala to groupe reemoɓe gonni ina katojini produit ina katojini machine pour wadde traitement: fra awɗele mabɓe soɓe denti tan ɓe jokkodiri e am mami wad déplacé machine mi waɗa déplacé karallo ara ha toɓe gonni ɗo tawaɓe lullde e mabɓe ɗon fewnanaɓe ɗon awɗele mabɓe foo ha paara ɓe bawa kadi jokkude golle
eywa monsieur Kane est ce que ɗiɗo point ji ɗi kalɗa ɗo henna kamɓe APS suji ɗe joogui ɓe oɗo kaaɓirɗe est ce que aussi ko fixe walla ko mobile <hesitation> waɗi ko fixe tan walla hen sahaji heeɓe baaɗa déplacé comme hande o o wiyede Paalol Maayo ngo rutti ey wonde ummade Matam ha yetto Padalal <hesitation> wonɓe ton ɓe remo wontoɓe so wodi guurée ɗiɗi gurée tati noddi walla wuuro noddiɓe est ce que goto e mabɓe ne wawi wadde déplacé ara ɗum ɗin ɗum walla ala ma awdidi tan adde <hesitation> ɗum walla joomum ara tan soda produit o
eyyi kamɓe kam ko mobilité banggue ɗiɗɗi foo wiya puisque APS o sa yi wiyama APS tan ko apporteur de solution : fra woni gaddowo peeje <noise> deemowo o ina wawi arde e makko
* <hesitation> <hesitation>
humta haaju mum

eyyi te kaadi ko point uji ɗi gandaɗa wona produit o tan woni ton koɗo kala ko deemowo o ina hatojini <breath> emin baaɗi ɗum ɗon guilay awdɗele mum ha e fofoof mum guila e conseil aji mum ha e fofoof eyyi donc hande o no birumami ni <breath> union producteur walla groupe reemoɓɓe sooɓe denti tan ɓe noddi tan ɓe bikam minde Aboubacry Kane min denti <breath> <noise> komin sappo e ɗiɗo walla komin sappo e taato emin joogui hectares uji <breath> ha sabba naggam e min jiiɗi fewnude awdi amen walla e min cohli awdi walla e min cohli ɗum ɗo <breath> kala koɓe bawi cohlude so ɓe jokkodiritan mami wiɓe jeehe to kaari walla mi wiya kaarri ya tawoyɓe <breath> eyyi donc ɗum ɗon koko heeɓa
<smacks lips> <noise> moƴƴi <hesitation> ceerno Diallo <smacks lips> <hesitation> a faami ko haali ko kaadi an aɗa jeeya e point focale uji